Emitumba eri haihi n'enju haaza yoona teyemereire gye kurungi ebitookye ebimwe bikagwa biri ahaiguru y'amabaati g'enju ahabw'omuyaga mwingi

Ogu n'omwaro haijwire omusheenyi amato gari omu pakingi tigarikutambura kandi omwaro ogu gwetoroirwe enshozi kwonka tiharimu bantu